Gbanpiʋlli n ʒiya ka gbubi kopu ka bin nyurili bɛ di puuni ka ŋmani ʒɛya ka boroboro bɛ dinni ka laɣafu doya ka luɣu luɣu ʒɛya ka bin nyurili bɛ di puuni ka gbana doya

Niraba n ʒɛya bi yɛla neen konkoba so pilila zipiligu ka so yɛ zaɣ nuɣso bi gbubila taha ka kodu mini boraadɛ tihi ʒɛya ka kom do bi luɣuli ka tihi ʒɛya di nyɛla zaɣ

niriba n zaya bɛ galisiya ka so kuriya ka so zaya zaɣ' kuri ka yɛ nɛnsabila ka nɛŋ nangbani porigu ka pɛli ziligu ka tɛriba bɛ tumdila tuma bihi mini zaɣ' kura